Oshikuku shoondjuhwa moka muli hamu tulwa uuyuhwena. Uuyuhwena mboka owuli nee hawu tekulwa sigo wakoko. Shampa waningi oondjuhwa oonene odhi li nduno hadhi langele omayi ngoka geli haga tulwa miipakete etaga landithwa dho tadhi kwatwa etadhi landithwa dhina omwenyo dho dhimwe ohadhi landithwa dhapya.

Oshikuku shoondjuhwa shoka hashi kala shi na oondjuhwa odhindji dha yooloka, oondjuhwa oonkiitu noshowo omakondombolo. Dhimwe ohadhi vala omayi ngoka haga toolwa po kaanafaalama taga tulwa muupakete womayi ga ka landithwe. Dho dhimwe ohadhi kuthwa mo tadhi tulwa miipakete dhi ka landithwe po, dhimwe ohadhi falwa koofaabulika ndhoka hadhi ningi onyama yondjuhwa.

Omina ehala ndyoka hali fulwa okawe nongopolo, mbyoka hayi longithwa muulyenge womothingo osho wo kuulinga. Okawe ohaka vulu okulongithwa okutulwa kuuho wuulinga nosho woo uulyenge womothingo.

Uundama woohi wopashinanena mboka wuli hawu tulwa pondje wo ohawu vulu wo oku tulwa momatungo. Uundama owo tuu mbuka ohamu tulwa oohi ooshona tadhi kala tadhi tekulwa dho tadhi koko, shampa dha koko dhadha oku kuthwamo tadhi kuthwa nduno dhika landithwe dho dhika liwe.

Omwiidhi ngoka guli hagu tetwa etagu tonywa komashina. Omwiidhi ogo tuu ngoka oguli hagu gongelwa etagu ningwa ongonga etagu ndumbilwa muundumba. Aantu oye li nduno haa kongo omaloli geye ga tumbe po omwiidhi ngoka. Omwiidhi ogo tuu ngoka ohagu landithwa etagu ka pewa iimuna ano oongombe.

Ondjamba ndjoka yi li oshinamwenyo shomokuti yo oyi li oshinamwenyo shoka oshinene shi vulithe iinamwenyo iikwawo mokuti. Ondjamba oyi li yina omakutsi omanene noshipa oshikukutu . Oyina omukati ngoka hayi longitha okunwa omeya noku lya.

Oshikunino moka hamu kunwa iimeno ya yooloka ngaashi iihulunde, nenge iikwamboga. Ohayi kunwa nduno e tayi kala tayi tekelwa shampa ya koko e tayi adha okuteywa ohayi teywa nduno aantu e taya ka landitha yo yamwe ohaya li naakwanezimo yawo.

Ombuga olyo ehala limwe ndyoka ekukutu iha mu adhika nande omeya gasha nolili ha li kala nomiti omishona lela oli li wo ehala limwe ndyoka hali nana aatalelipo moshilongo ano aatalelipo ta yeya moshilongo taya ka tala ombuga oshoka kiilongo yimwe kadhiko.

Okandama koohi moka hamu tulwa oohi ngele oonshona, tadhi kala tadhi pewa iikulya opo dhi koke dhi ninge oonene. Elalakano yamwe ohaye dhi tekula ya landithe, yamwe ohaye dhi tekula yalye naakwanezimo lyawo.

Ethimbo lyokupulula. Aanamapya oyendji oyeli haya longitha omambakumbaku yamwe ohaya longitha uundoongi, nayamwe oyeli haya longitha oongombe. Yamwe oyeli wo haya longitha uushina wokoonyala, ngele amana okupulula ohaya kunu ne. Yamwe ohaya longitha uushina wokukuna, yamwe ohaya longitha oonyala.

Ethimbo lyoku pulula mpoka aanamapya haya ithana omambakumbaku geye ga pulule momapya, opo ga ninga omapya oma pu noku kuna. Ngele omvula ya loko aanamapya ohaya ipyakidhile noku konga omambakumbaku, yo ya kune iimeno yawo, yi wape oku mena ethimbo lyomvula.

Onzi oshinamwenyo shoka shili shomiinamwenyo mbyoka yili hayi tekulwa momagumbo nenge nditye hayi tonatelelwa momagumbo. Onzi oyo oshimuna sha simana oshoka oshipa shayo oshili hashi ningi oondjato, oongaku noshowo omapaya.

Oshikunino sho mboga, omboga oyi holike kaantu oyendji oshoka ohayi vulu okutelekwa momikalo dha yooloka , ohayi vulu okutetwa muutimbu uushona tayi tulwa mosilaye , yoo ohayi vulu oku telekelwa moonyama ohayi vulu woo okutelekwa yi lìwe no makoloni. Ethimbo lyo kuteya sho lya thiki ohayi tulwa miipakete yo yi kalandithwe kamalukanda gi ili no gi ili.

Ongombe oshinamwenyo shoka shili shominamwenyo mbyoka hayi silwa oshipwiyu momagumbo, ongombe oshinamwenyo sha simana oshoka oyili oshipa shawo hashilongithwa onga ombaza ndjoka hayilalwa momahala yokulala nenge nditye mondjugo, ongombe oyo tu ndjoka oyili hayi ngondithea aantu yo oyili hayi dhipangwa pituthi yomanyanyu noyo maluhidhi.

Oshikunino olyo ehala ndyoka lili hali kunwa iimeno, ngaashi iikwamboga, niihulunde. Ohayi kunwa nduno momilandu dhayoolokathana, hayi kunwa ya landulathana, opo yiwape okupaathana omahala, mbyoka hayi taandele tayi taandele, yo mbyoka hayi ukilile tayi ukilile, opo yaakale mumwe.

Eke lina oohi oonshona, tashi vulika omunafaalama ngoka opo a toto okandama ke koohi na okuli tedhi tula mokandama moka opo dhi wape dhikoke. Oohi odhili nee hadhi tulwa muundama moka etadhi kala tadhi pelwamo okulya dho tadhi koko, ngele dhaadha tadhi kuthwamo dhika telekwe nenge dhika landithwe po.

Iikuki. Oshikuki oshi li hashi mbakwa okutyapula iituthi yi ili noyi ili ngaashi oohango, omazalo gomaguwo, omashasho oshowo iituthi yimwe ya gwedhwapo. Oyili nduno hayi mbakwa kwaamboka yena owino noyeli haye yilanditha.

Oshikunino shomboga ndjoka hayi ithanwa omacabbage ogeli nduno ga kunwa momulandu omuwanawa opo ga wape oku fudha go ga paathane ompito shaa ga koko etaga tewa ogeli nduno haga ka landithwa, aantu oyeli haye ga teleke momulandu gu ili nogu ili, yamwe ohaya ningi oosilaye, yamwe oyeli haye ga teleke momeya

Aanafaalama ye li yaheyali ye li pokandaama koohi taya yulu oohi. Nda taye dhi yulu ya ka landithe, nenge taye dhi yulu ya ka teleke yo ya wape ya ka lye naakwanezimo yawo. Okandama oke li mokati kiihwa.

Oshikunino shoka shili sha siikilwa nonete ontokele omuna woo iimeno yimwe mbyoka yili yamena nale, omunafaalama oye tuu nguka otashi vulika ahala okutameka okuninga okandama koohi sho osho wuwete atekela mo omeya, na shampa amana okutekela mo omeya otashi peya tatula mo oohi dhe dhiwape okutameka okukoka.

Ethigathano lyuu thanguthangu ,ethigathano ndino oha li ningwa nee koombaanga nenge koma hangano ngoka yeli haye shiningi opo ya wape yamone oshimaliwa shoku kwathela omahangano giili no giili, aantu yuu thanguthangu oye li nee haa yi methigathano kehe gumwe tapewa shoka eli asindana.

Aanafaalama yeli yaali yazala omakalanyana nomahuputuka oshowo uugala uutokele komitse nuundjambona woo wuli utatu, aanafaalama mbaka oyeli taape uundjambona mboka omahini.

Oshikunino shoka hashi kunwa iimeno yi ili noyi ili. Hayi kunwa pamukalo omuwanawa, opo yi kale ya andjuka nawa noyi vule okukoka. Mbi hayi taandele tayi taandele, opo yaa ye mumwe. Shampa ya koko ohayi likolwa, tayi ka landithwa.

Ongundu yaantu ya zala omuthigululwakalo gOshiwambo, moka ye li ya zala iikayiwa, oondhelela, omagala, osho wo iipa mbyoka hayi tulwa kombanda yoohulukweya. Oye li po ye na iikuni, oontungwa, osho wo omatiti.

Oompanda yimwe yomiinamwenyo mboka yina oshilonga moshilongo oyili hayi nana aatalelelipo oshoka kiilongo yimwe kayiko oyina ooniga dhoka dhina ondilo nohadhi longithwa iinima oyindji. Kiilongo yimwe odhili nokuli hadhi longithwa oku ninga oopela.

Oshikunino shoka shili sha kunwa iikwamboga osho wo iiyimati, methano otamu monika mu na omakembindji noopaipi oondudhe, ndhoka dhili odho hadhi longithwa okutekela iimeno mbyoka. Iimeno oyili ya mena nawa noonkondo, oshoka oyili ya mena momikweyo ya hedhathana nawa kokule tayi vulu okufudha.

Okandama koohi moka muli hamu tekulilwa oohi. Ethano otali ulike mu na oohi dha koka lela, tashi ulike kutya omunafaalama gwoohi okuli takutha mo oohi ndhoka dhili dha koka nge aka teleke nenge aka landithe.

Ondjamba, oshinamwenyo shoka shili oshinene kiiyamakuti iikwawo. Oshipa shayo oshili hashilongithwa okuninga omagwe, omagwe ngoka haga landithwa onga uugwe womothingo noshowo iinima yimwe wo iizalomwa. Oshipa oshili woo hashi ningi oondjato nomapaya.

Oshiyamakuti shoka shi li hashi ithanwa Shimbungu . Oshiyamakuti shika osha li hashi longithwa ku tu lombwela uuhokololo mboka wu li we tu longo oshindji monkalamwenyo. Owa li nee hawu kala Shimbungu naKaandje.

Ofaalama onene yoondjuhwa moka mu na oondjuhwa odhindji ndhoka dhi li hadhi langele omayi. Opu na oondjuhwa dha yooloka. Opu na ndhoka hadhi langele omayi, opu na ndhoka hadhi koko dhi landithwe, po opu na wo ndhoka hadhi landithwa oonshona.

Oshikuku shoondjuhwa shopashinanena, etungo ndyoka lyili lyaningwa enene lyaandjuka nawa opo oondjuhwa dhivule okufudha, omuna nee oondjuhwa odhindjidhindji oontokele nadhimwe oonduudhe, oondjuhwa odho tuu dhino ohadhi langele omayi ngoka geli hagalandithwa go gamwe ohaga ethwa gatende ganinge uuyuhwena wo wukoke wuninge oondjuhwa oonene.

Oshikuku shoondjuhwa shopashinanena moka mu na oolamba dha tema kolusheno. Oolamba odho tuu ndhika ohadhi kwathele oondjuhwa opo dhaa se uutalala. Moshikuku omo tuu muka ohamu tulwa uuyaha moka hamu tulwa omeya goondjuhwa, naamoka hadhi lile. Pehala opwa gwana okukala hapu opalekwa opo dhi kale dhi na uundjolowele, noondjuhwa ndhino odhi li hadhi wendwa omathimbo nomathimbo.

Ombautu ndjoka yili hayi longithwa kaatalelipo, haya yi mo, yo yaye momeya yaka tale iinamwenyo nosho wo yaka tale pehala mpoka nkene pu li. Ohaku yiwa niikulya nomeya, nenge iikunwa yimwe ya gwedhwa po. Etango olyi li tali ningine, nethimbo ndino olyo ethimbo aatalelipo haa falwa momeya yaka tale iinima mbyo.

Ethimbo lyokuteya mpoka aantu haya teya omahangu miikunino nenge momapya gawo. Omahangu ogaha teywa taga tulwa montungwa nenge miiyaha, opo ga wape gafalwe koshihayaya. Koshihayaya oko hoka omahangu haga kala manga taga kukuta, manga taga adha okuyungulwa nokuyelwa.

Onduli, oshinamwenyo shoka shi li oshinamwenyo shi vule iinamwenyo iikwawo momuthika, osho shimwe shomiinamwenyo wo mbyoka hayi nana aatalelipo yeye moshilongo yeye yeshi tale. Aatalelipo oyeli haya kala yanyanyukwa shampa yeshi mono oshoka kiilongo yilwe ka shiko.

Uuhi uushona mboka wuli owo hawu tililwa muundama woohi ngele wa tulwa omeya. Oohi odho tuu ndhika ohadhi koko e tadhi ningi oonene, ngele dhaadha oku yulwa tadhi kuthwa mo tadhi ka landithwa, yamwe taa teleke yalye naa kwanezimo yawo.

Ethimbo lyokupulula mpoka aanamapya yeli haya pulula, yamwe oyeli haya pulula niimamwenyo, yamwe oyeli haya pulula nomambakumbaku, yamwe oyeli haya pulula naashoka tashi vulu oku pulula. Okupulula ohaku ningi evi e pu opo aanamapya taya vulu oku kuna.

Methano otamu monika oondjuhwa odhindji dhidhindji nosho wo iimeno ya ziza nawa. Oondjuhwa odhili tadhi inyangele uu pethipethi wadho nenge iipuka wadho. Konima okuna wo etungo lyoka ndi wete oshikuku shoondjuhwa odho tuu dhoka, mo omuna omutu dha ziza nawa.

Omayoka ge li gatatu. Omayoka ogo gamwe gomiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga, ge na uuzigo. Omuntu ngele okwa lika nenge a hiyilwa keyoka, oha endelelwa po, oshoka thimbo limwe otashi vulika eyoka ndyoka li kale lya nika oshiponga nokoshipangelo ita thiki.

Ondunda yomwidhi ndjoka yili hayi kumbwa nomwidhi sha gwa muwa. Omwidhi oha gu vulu oku muwa omutalala nenge omukukutu, shampa gwa muwa omutalala oha gu tulwa powala opo gu wape oku kukuta. Nangoka omukukutu oha gu thikile owala tagu kumbu naalumentu oyo yeli haya kumbu oondunda.

Ombila moka muli hamu fumvikwa omuntu uuna a mana oondjenda kombanda yevi. Omuntu oha tulwa moshiketha e ta tulwa mevi eta ku filwa eta tungilwa ombila ndjoka hayi tulwa emanya ndyoka lili hali shangwa edhina lye opo aakwanezimo ya kale yeshi mpoka omuntu afumvikwa.

Okandjambona noondjamba oonene dhi li mondambo dhiifila omavi, kooha oku na aantu mboka ye ya okudhi tala. Oondjamba odhi na omakutsi omanene nomukati ngoka hadhi longitha okulya nokunwa omeya.

Oshikunino shomboga Oya mena ya hapa nawa ya tegelela okuteywa. Omboga ndjika ohayi liwa. Yamwe ohaye yi kunu ya lye naakwanezimo yawo, yamwe ohaye yi kunu ya wape ya landithe ya mone iiyemo.

Oshikunino moka muli mwakunwa iimeno ihe omvula oyili yaloka unene na omeya ogeli . Omvula oyili hayi yonagula nokuteya iimeno nongele oya loko unene iikunino oyili hayi si oshoka iiimeno yimwe inayi pumbwa omeya ogendji.

Embakumbaku ndyoka hali vulu okulongithwa momikalo dha yooloka. Embakumbaku ohali vulu okupululithwa kaanamapya, opo epya li kale epu nokukunwa, ohali vulu okuteta omwiidhi, embakumbaku olyo tuu ndyoka ohali vulu okuyungula iilya polupale.

Ondama yoohi moka mu na uuhi oshona inawu koka natango muli tamutulwa omeya nomukaleli nenge omunafaalama goohi okuli a tala nkene oohi dhe tashi koko. Oohi ohadhi lilwa dhimwe ohadhi landithwa aantu taya mono iimaliwa, iimaliwa mbyono oyo nee haya longitha ya lande iipumbiwa yawo ya kehe esiku.

Elundu lina oondundu, opate, omwiidhi gwakukuta negulu lyina iikogo nomvula tayi hala okuloka iimeno yimwe oya ziza.

Oonyanga ontiligane ndhoka dhili hadhi kunwa kaanamapya. Oonyanga odhi li hadhi liwa hadhi tulwa momihoka yamwe ohaye dhi longitha okuninga oosilaye yamwe oye li haye dhi tete nokuli opo ye dhi longithe yiipange, ohadhi vulu okutetwa otadhi tulwa kohi yoompadhi dhuunona ngele wu na eshikisha yamwe ohaye dhi tula momeya opo yiihangele eshikisha.

Ehala lyo kutalelapo mpoka aatalelipo yeli hafutile oondunda dhawo dhokulala omasiku ngoka takala pehala opoka tuu mpoka okuli ta pewa oshipatululo shokondunda ye hoka takala hazi omasiku ngoka eli mehala moka.

Onkanga oyo oshinamwenyo shoka shina uukwatya wafaathana naamboka wondjuhwa. Ondjuhwa oyo megumbo, yo onkanga oyo mokuti. Oshina nduno olwaala olumbundu, nuutotombi uutokele. Thimbo limwe oshitiligane komutse, thimbo limwe oshimbulawu.

Opuna omahala gomayimweneneno gokwiiyuvitha nawa naakwanezimo nenge nookume, ohapu kala omeya gokumbwinda, uulunda womutenya, iikunino oshowo omagumbo ngoka gafa ge lyaathane kokule. Omuna wo oohauto, oondundu nomiti.

Okamenye okanamwenyo komokuti hoka ke na omalwaala omawanawa. Okanamwenyo hano oke na onyama ndjoka hayi liwa kaantu noyi holike. Onyama yokamenye anuwa oya fa yoshikombo. Okamenye oko tuu haka ohaka nana aatalelipo nolwaala lwako.

Oshikuku shoondjuhwa shopashinanena mu na uunima wokulila oondjuhwa uutiligane naamboka wokunwina omeya noondjuhwa dhi li mo odhindjidhindji ndi wete oondhoka hadhi langele omayi.

Oshikunino shomapungu ngoka geli ga mena, ga ziza nawa nogeli taga tekelewa. Omunino ngoka guli kooha ogo guli guna omeya noguna mpoka hagu patululwa. Shampa kwa patululwa omeya ogeli haga yi guuka momapungu opo gavule ga koke.

Ehala lya ziza nawa lyi na omagumbo omatokele geli gane, li na omiti dha ziza nawa noshowo omwiidhi otashi ulike kutya omutenya oshoka egulu owu wete kutya embulawu niikogo iitokele.

Oshikunino shopa shinanena shoka ina shi pumbwa nana okusilwa oshipwiyu kaantu oshoka noonte dhetango ihadhi piti ano omuna oolamba odho dhatema odho nduno dhapingenapo etango shampa iimeno yamene nawa eta yadha okulikola ohayi likolwako nduno opo yikalandithwe.

Oshikunino mpoka pu na oopala dholusheno nomunafalama ngoka a zala okambindja okatokele ta tekele iimeno pu na wo omiti ndhoka dhili konima dha mena dhi na iiyimati ya tegelela okupya yo yi likolweko.

Uundama woohi moka muli hamu tulwa omeya etamu tulwa uuhi uushona. Uuhi owo tuu mboka ohawu kala nduno tawu pewa iikulya opo wu vule okukoka. Nongele dha adha okukuthwa mo nenge okuyulwa ohadhi yulwa nduno yamwe taya li naakwanezimo yawo dhimwe taya kuthamo ya kalandithe opo ya vule okumona iiyemo.

Oonyanga oontiligane odhili hadhi longithwa oku teleka iikulya yiili noyiili, yamwe oyeli hayedhi tula momihoka , yamwe ohayedhi ningi moosilaye, nayamwe oyeli hayedhi tete miipambu etaya tula uunona kohi yoompadhi odhili dhiitaalwa hadhi panga eshikisha.

Oshikunino shomatama, omatama ogeli ga kunwa momukalo ngoka omwaanawa opo ga wape okwiindjipala go ga taandele gi ime nawa go gatiligane. Omatama ogeli haga tiligana ngele ga ningi omatiligane, ogeli haga likolwako nditye ethimbo ndono olyo ethimbo gaadha oku likolwa, thimbo limwe oha ga likolwa inaa gatsa go gakapile miipakete.

Ehala lyokwiinyanyudha moka mu li muna omulilo gwa tema oshoka okwa toka, noolamba dha tema, nomiti dha ziza nawa osho wo aantu mboka ye ya okulya pehala mpoka. Opuna na wo mboka haya gandja iikulya niikunwa kaantu mboka ya kuutumba pehala mpoka, ehala otali monika nawa shili

Ondunda yokulala ndi inekela ehala lyokutalela po moka hamu lalwa kaayendanandjila. Opu na okakololo pu na oshitaafula noshipundi mpoka hapu kala ookofi nootee, ndhoka omuntu ha vulu oku iningila yemwene. Opu na oombete dhi li mbali, ano oombete ndhoka hadhi ithanwa dhaakwana. Omu na wo onete ontokele. Onete oyoomwe.

Oshikunino sho petameko shoka shili opo tashi kunwa sha tulwa ominino ndhoka dhili tadhi tekele iimeno mbyoka ya kunwamo noshowo shili sha topolwa miitopolwa mbyoka iimeno ya kunwa momulandu ngoka opo yi wape okumena yaandjuka nawa yi vule okufudha.

Oshini shoka shili megumbo kehe lyOshiwambo .Oshini ohashi tsilwa iilya ,ohashi yengelwa noshili hashi tsilwa wo iigwanga mbyoka yili hayi ponga aantu yomikithi dhi ili nodhi ili .Poshini ohapu kala iinima tayi landula :oluhwati nomihi. Omihi odhi na nkene hadhi tulwa po noluhwati ihalu umbwa ngele aantu taya tsu.

Omunafaalama okuli tayulu oohi oshoka oohi odhili dha koka. Tedhi kutha mokandama hoka keli pooha mpoka. Oohi okwedhi tonatele okuza kuushona. Takala ta tala ngele odha koka. Nangele dha adha okuyulwa. Ihayiko nduno aka kutheko ye akalandithe, ye aka lye naakwanezimo ye.

Oshikunino moka mwakunwa iiyimati, yakunwa momulandu omuwanawa opo wape yimene noyi paathane ehala lyokwaandjuka. Kombanda okuna othayila ndjoka hayi gamene iimeno mbyoka ketango nenge koonte dhetango odhindji.

Iiyamakuti, oompugulu, uusino noshowo uumenye. Iiyamakuti ayihe mbika oyi li yi na oonyama dhili hadhi liwa, onyama yokamenye oyili yi holike kaantu oyendji oshoka anuwa oya fa yoshikombo ndjono yosino kayi holike naana ontalala oshoka oyi na po okazima nonkene oyeli haye yi kukutike.

Okuyela, mpoka omuntu ha kutha iilya polupale ta tula montungwa, ta yelutha mombanda opo nduno yi topolwe kombepo none. Ohayi tulwa nee montungwa konima shampa yapu oku yungulwa. Okuyungulwa omuntu oha kutha iilya koshinkanda, ta tula molupale ta yi dhengwa nduno niiti, nomihi nenge ngaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku.

Omwiidhi gwa kukuta, nomiti dha kukuta shoka tashi ulike kutya okwenye. Ohauto oyili ya londwa kaataleli po ndjoka hayi hingwa kaantu mboka yena owino yo ku hinga aataleli po. Aataleli po ohaya ende nduno taya pula omapulo kombinga yiinamwenyo nomiti ndhoka taya mono momudhingoloko.

Okadhila ka londa koshitayi, hoka kana olwaala olumbundu kombanda, no kambundu kashona meni. Omafo oga ziza.

Okandama koohi, mpoka pu n aaantu ya gongala ya tala okandama hoka. Otashi vulika ye ya ya tale kutya oohi odha koka ngiini. Okandama otashi vulika okapoloyeka ka ningilwa aantu yontumba.

Onkoshi oshinamwenyo shoka shili shanika oshiponga kiinamwenyo ayihe yomokuti noshili hashi nana aatalelipo. Oshili shimwe shomiimamwenyo mbyoka yaali miilongo oyindji sho osho wuwete shiholikwe kaatalelipo. Oshili hashi hupu okulya iinamwenyo iikwawo mbyoka ihaayi vulu nana okwiigamena kusho.

Uundama woohi mpoka aantu yeli taya tulamo omeya omape taya kuthamo omakulu. Muundama omuna woo oohi po opena woo aantu yeli yane mboka ndiineka kutya oyo aanafaalama yoohi dhoka. Yatatu oya zala uumbindja uuzizi gumwe okwa zala okaluudhe nokagala okashunga.

Ondjuhwa, oshinamwenyo shoka hashi tekulwa megumbo nenge oshinamwenyo shoka shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa megumbo. Ondjuhwa ohayi langele omayi nokonima ngele pwa piti ethimbo omayi ngoka ohaga tenduka taga ningi uuyuhwena. Uuyuhwena mboka ohawu ningi oondjuhwa oonene. Dhimwe ohadhi landithwa po dho dhimwe ohadhi liwa po.

Ofaalama yiingulu. Oshingulu oshili oshinamwenyo shimwe shomwaambyoka yili hayi tekulwa kaantu nenge iinamwenyo mbyono hayi tekulwa hakuti yomomagumbo . Oshinamwenyo shika osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi liwa kaantu shina onyama ontoye.

Oongombe, yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oongombe ohadhi lithwa pokufu tadhi ethwa dhi ka nape dhodhene pokwenye. Namibia oku na oongombe odhindji noha fala dhimwe kondje yoshilongo ano ha landitha onyama kondje yoshilongo.

Oshigunda dhoongombe shopa shinanena moka muna oongombe odhindji, dhimwe odhina omalwaala omaluudhe nomipolo omitokele, dhimwe odho omalwaala omaluudhe nomatokele nomipolo omiluudhe odha thikama momukweyo.

Oshikunino mpoka puna okapipe koshinanena hoka haka vulu oku tekela iimeno peha omuntu eende nekopi nenge nokayima koku tekela iimeno koonyala. Oha patulula owala okapipe ko okapipe taka tekele iimeno. Okeli nduno haka tekele iimeno ayihe mbyoka taka vulu oku adha poshikando.

Omunafaalama eli pokandama koohi ngoka eli tagandja iikulya koohi. Okandama koohi oka topolwa miitopolwa yili ine . Tashi vulika oohi dhili dha topolwa kutya odhi thike peni. Adhihe odhili hadhi pewa iikulya komunafaalama ngoka.

Embakumbaku ohali tete omwiidhi gu ninge omufupi. Yamwe ohaye li longitha okupulula, ano ethimbo lyokupulula ohali pulula momapya nenge iikunino, opo li ninge evi epu yo aanafaalama nenge aantu yomomagumbo ya wape okukuna.

Oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ongandu. Ongandu oyili oshinamwenyo shomomeya noyili ya nika oshiponga kaantu oshoka oyili hayi dhipaga aantu. Oyina oshilonga oshoka oshipa shayo oshili hashi longithwa okulonga iinima ngaashi uundjato, oongaku, omapaya nonyama yayo ohayi liwa.

Iikombo yili itatu no kakombwena, iikombo oyo yimwe yominamwenyo mbyoka hayi kalekwa momagumbo ano hayi tonatelwa kaantu, oyili nduno hayilithwa pethimbo lyokufu no pethimbo lyokwenye oha yi ethiwa owala yiye yo tayi ka gololwa komatango, iikombo oyo tu mbika oyina onyama hayiliwa kaantu yo ohayizi wo othewa osho wo omahini ngoka hangavulu okuliwa kaantu.

Oshikunino osho ehala ndyoka hali kunwa iimeno oyindji yomaludhi nomaludhi, kombanda ihaku tulwa othayila opo yi gamene iimeno mbika koonte dhetango odhindji. Iimeno oyi li hayi tekelwa opo yi koke nawa yi vule okwiima iiyimati.

Oshiindingili shopamuthigululwakalo shoka hashi ithanwa olufuko. Olufuko oluli oshiindingili shoka uukadhona hawu falwa ko wuye wuka fukale moongoma. Shino ohashi ningwa nduno opo ngele wamono uunona inaawu hokanwa koongeleka opo kaawuulwe iikumbu.

Aanafalama yeli yaali ya zala uugala nuumbindja uuludhe, yeli taya yulu oohi mondama yoohi. Mondama moka omuna oonete oombulawu dhoka dhili hadhi keelele oohi, opo dhaaye kokandama okakwawo hoka kuna oohi dhoka dha yooloka koohi oonkwawo.

Uniimuna moka muli muna oombaka, omuntu eli eya koombaka dhe eya niikulya edhipe okulya. Oombaka odhili nee tadhi ende dhu uka komuntu dhika lye shoka dhe etelwa ano iilya.

Uundama woohi wuli watulwa metungo. Omuntu oku li ta tula mo omeya omape, ta kutha mo omakulu, opo oohii dhikale muundjolowele, ano dhi li mokuma mwa yela dho dhi wape oku koka dhi shuwe oku liwa.

Egulu ndyoka lina iikogo ihe iikogo mbyoka kayishi yo mvula. Ethimbo ndika olili ne ha liithanwa ethimbo lyetango toka mono etango hali ningeni lyo olili tali tosho iikogo etayi ningi iishunga. Aanyasha oyeli yehole okuli thaneka oshoka olili tali monika nawa ngashi tali monika methano mo.

Uunamapya, ehumokomeho Aantu ihaya kunu we momavi. Yamwe ohaya kunu momashina ngoka haga tekele gogene go ohaga lombwele aanafaalama kutya iihulunde nenge iikwamboga oya pya notayi vulu oku kuthwa ko nenge oku likolwa nenge oku teywa.

Ehala lyoku inyanyudha ndyoka li na iipundi nuutala womutenya, oshowo okandombe kokumbwinda. Aantu ohaye ya okumbwinda, opo yi ikuthe uupyu yo yi uyuvithe nawa naakwanezimo yawo, oshowo aantu yopankalathano yawo.

Ehala mpoka aatalelipo yaza kondje yiishilongo naamboka wo yomeni yoshilongo haya kala okuya yatale iinamwenyo nosho wo omiti dhayooloka. Mehala otamu monika iitaafula niipundi nomalovu, nosho wo omugandji gwiikulya nomalovu.

Onkanga oshinamwenyo shomokuti shina uukwatya nga mboka wondjuhwa sho osho wuwete aawambo yamwe haye yiithana taya ti ondjuhwa yomokuti. Yi na olwaala lwayo olwaanawa olumbundu lwa kundukidhwa kuutotona uutokele. Thimbo limwe otwaadha dhimwe odhina omitse omitiligane dho dhimwe odhina omitse omimbulawu .Ohadhi hupu nee mokulya iipuka noombuto thimbo limwe dhiimeno yomokuti.

Uunamapya Epya li na omahangu nomukulukadhi ta teya, oshoka oshi na okukala ethimbo lyokuteya iilya mbyoka aantu ya longa. Iilya ohayi teywa, tayi tulwa koshihayaya, opo yi vule okuyungulwa yi ninge uusila wokulya.

Onduli osho oshinamwenyo shomokuti, shoka shili osho oshinamwenyo oshile shivule iinamwenyo iikwawo. Oshina uule woometa ntano oshinkwanu ntano. Oshinamwenyo shino ohashi adhika nee pomahala ngoka gaatalelipo, oshoka aatalelipo oyehole okushitala. Othingo yasho onde nohashi li sha thikama. Ohashi lala owala uule woominute omilongo ndatu mesiku.

Uunamapya nuuniimuna, ongombe yili yapandekwa momuti tashipeya yapandekwa tayi longekidhwa oku ka dhipagwa nenge ya pandekwa shaashi otayi piyaganeke oonkwawo. Ohayi pandekwa ne momuti moka etayi kala tayi napa ngele ethimbo lyokudhipagwa lyaadha etayi pandukululwa yika dhipagwe nenge ngele ethimbo lyokuzamo nenge lyoku pandukululwa lyaadha ohayi kuthwa mo yoyi ye moshiguda.

Aantu oyendji ohaya munu oohi. Oohi ndhika oha dhi pewa iikulya opo dhi vule dhi koke dhoo dhi landithwepo nenge dhi li wepo. Oha dhi vulu woo okukukutikwa dhili wepo monaku yiwa.

Ombuga, oondundu noshowo iimeno, negulu li na iikogo yaa shi yomvula

Uunafalama woondjuhwa ohadhi kala dhili moshikuku shoshinanena dhapatelwamo nokupewelwamo iikulya. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono haga liwa gamwe ohage ethiwa ga ninge uuyuhwena.

Oondjambagona naanafaalama yeli yaali. Okandjambona taka itula omavi nomunkati gwako. Omunkati ogo haka longitha oku nwa omeya noku tula iikulya ko kana.

Embakumbaku tali pulula ngele epya nenge oshikunino. Ohali pulula lininge evi epu opo liningile aakwashigwana nenge aantu mboka taya longitha epya ndyoka oshipu, yawape okukuna iikunomwa yawo.

Oshikunino tashi ulike mwa kunwa iikwamboga ano okembindji yakunwa moondjila, opo yikale ya andjuka nawa yoyi koke tayi endelele yi wape okutewa yi landithwe yo yi liwe.

Oshikunino shoka shili shina iikunomwa ya koka nawa noya ziza nawa mo omuna omusamane ena ominino teyi tekele opo yi wape oku koka yitupe iipalutha.

Oonyanga oontiligane dhili tadhi likolwa, oonyanga odho tuu ndhika ohadhi landithwa dho ohadhi liwa okuteleka iikulya yo aantu yamwe ohaye dhi longitha woo okuthukitha omasiga.

Egumbo lyopashiwambo ndyoka lya dhikwa nomiti shoka tashi ulike muna omilunga nondunda yomwiidhi ya dhikwa nenge ya kundukidhwa niiti. Egumbo ohali tatwa nee nomihwiya ndhoka dhili hadhi manga iiti, opo yi kale yuukilila yo yaagwe po kombepo.

Omoshiheke moka muna omiti dha yooloka dha ziza nawa. Otashi vulika ethimbo lyokufu sho osho wu wete iimeno ya mena nawa yo oya ziza nawa.

Omashina taga tondoka omatama, tashi vulika ta ga ka ningwa omatama go ku tula kolwiishi. Gamwe ota ga ningi omatama goku telekitha, gamwe ga ningwe woo oondjema.

Ondoolopa yina omatungo omanene nomale yo oyina woo oopate, nomiti, iihauto, omalamba goku tema uusiku, ndi inekela kutya Ovenduka.

Kehala lyokwiinyanyudha ndoka hali futilwa, omuntu tofutu, toya naakwanezimo yo ye , esiga opo nale lili , taa mwetelele eenyama dheni niikunwa yeni tamuyotha onyama dheni , tamuli nomwatulako omahokolo mwanyanyukwa.

Edhiya moka omuntu eli ta kwata oohi nonete yokukwata oohi, oohi otedhi kwata nee nelalakano akalye naakwanezimo ye nenge akalandithe awape oku mona iimaliwa ye iikwathe negumbo lye

Oshikunino shopa shinanena shoka inashi pumbwa omuntu atekele iimeno mbi yakunwamo , tashi ulike kutya omashina ogo geli haga tekele iimeno mbyoka yakunwa ngoka notashi ulike iimeno yamena noya ziza nawa

Okandama koohi. Muna omiti dha dhikwa noonete ndhoka dhili dha topola oohi shi ikolelela kutya odhi thike peni. Opuna wo okapulakata ka shangwa uuyelele awuhe wuna sha nokandama haka.

Oshikunino moka aantu yeli hakunumo iikunomwa yawo ngashi iikwambonga niihulunde, ota kuku ne oombanga, omayapela , uuna wandesha nosho tu, oha shiningi ne molwa uuhupilo, yamwe takunu takala tali aakwanezimo yawo yamwe takunu talanditha yamone iimaliwa yawape okwi kwatha nasho.

Ehala lya ziza nawa lyina oondjohwa mo otamu monika eshina lyoku nÌli teta omwiidhi gu ninge omufupi omwiidhi ngele gwa ningi omule ohapu ihagu vulu okutetwa onkee ohapu etwa nee omashina ogo geye ga longe.

Okashina okatiligane kena ombinga yimwe ontiligane yimwe onshunga ko oko keli haka tete omwiidhi, omwiidhi hagu ningi ongonga opo gu wape gu landithwe sha gwa landitha ohagu pewa iimuna kwa mboka taya landa.